Isisebenzi sezempilakahle, siyancedisa umuntu omdala ngomkuhlaba ijekiseni. Ukuze athundubezeke ubuhlungu angabe ebuzwa.

Kusemtholampilo, isigulane siyancediswa ngokuthathwa imininingwane yaso ibisilotshwa phansi ukuze sincediseke.

Izisebenzi zemtholampilo sezigqoke zaphelela izigqoko ezivikelayo. Balungisela ukufafaza amagcikwane ezinanakazana esezingabe zibekele amaqanda ukuze zingamemetheki.

Izisebenzi zempilakahle zigqoke izigqoko ezivikelayo kungaba sokulobhubhane olukhona olwenza bagqoke lezozigqoko.

Yizisebenzi zempilakahle zelapha izigulane, njalo izisebenzi lesigulane bavikelekile kakhulu. Kungaba sokulomkhuhlane wobhubhane osuqamukile.

Umbhalo otshengisa ngezempilakahle ukuba abantu kumele bahlale behlanzekile nxa besemsebeni njalo baziphathe njani ngoba impilakahle siyifunda amalanga wonke.

Umongikazi uhlaba isigulane ijekiseni ukuze athundubeze ubuhlungu obuhlasele isigulane leso esikhanya sesikhulile kakhulu.

Yizisebenzi zempilakahle zigqoke zaphelela .Zizivikelile kungaba sokuqhamuke umkhuhlane wobhubhane ophaphayo emoyeni .Njalo kumele ukuthole uzivikele ngazo zonke izikhathi.

Ibhakane elikhuluma mayelana ngokuziphatha kahle ukuze ube lempilakahle sibona uphawu lomhlaba otshintshileyo

Yizisebenzi ezikhangele ngezempilakahle. Zigqokile izigqoko ezibavikelayo. Bathwele umuntu, lowo muntu angabe ehlaselwe ngumkhuhlane wobhubhane oyabe uvelile ngaleso sikhathi.

Kugezwa izandla. Kuqakathekile ukuba umuntu engakabambi lutho, izandla zakhe zibe zihlanzekile ngoba imikhuhlane ephaphayo ithelelwana ngokubambana ngezandla

Ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo umqeqetshi ufundisa abantu ukuthi basuke labo bahambe ngezindawo ngezindawo behlomisa uzulu

Ngumama obhabhule umntwana emhlane njalo ukha amanzi ahlanzekileyo, sibona umama uhlanzekile laye ngoba uyagezisa isigxingi samanzi engakakheleli.

Isisebenzi semtholampilo silabantwana abancane bajabulile abantwana banikwa ulwazi abantwana yikusasa yethu.

Kusembuthwaneni kufundiswana ngezempilakahle ukuze ulwazi lolu baluphakulele uzulu avikeleke emkhuhlaneni esithe yaqamuka.

Isisebenzi sezempilakahle sixwayisa umama osanda kubeletha ukuba umntwana uphathwa kanjani ngoba abantwana abancane bahlaselwa yimikhuhlane eminenginengi.

Kusemtholampilo, sibona izisebenzi zempilakahle zimelele izigulane, ukuze, zibasize, zibaxwayise mayelana ngezempilakahle.

Yizisebenzi zempilakahle zimelele ukuncedisa uzulu ukuze zimxwayise ukuba aziphathe njani ahlale evikelekile emikhuhlaneni.

izisebenzi zempilakahle zezimelele ukuxwayisa lokuhlomisa uzulu mayelana lemikhuhlane elugubhane lokuzivikela kuwo

Ngumuntu ogeza izandla kuqakathekile kakhulu ukuthi ugeze izandla ungakabambi izinto ezinengi, ngoba eminye imikhuhlane ithelelwana ngokuphapha emoyeni lokubambana uyabe ungakwazi ukuthi usukunamathele ezandleni.

izisebenzi zemtholampilo zimatasatasa zinceda umama njalo sibona imininingwane yakhe ithathwa igcinwa esigxingini solwazi

Kusesibhedlela. Omongikazi bamatasatasa. Bancedisa izigulane. Sibona omunye umongikazi, enceda umama osekhulile, ngokumhlaba ijekiseni.

Amankazana amabili ayancedisana ukuthwala isigxingi samanzi ahlanzekileyo njalo amanzi lawa akhiwa endaweni eyodwa.

Kusemtholampilo lapha bayakhankasa, bayahlomisana ngolwazi okumele nxa besuka lapho bayeluchathekela abantu ukuze balusebenzise ngezempilakahle.

Isibhedlela esikhulu izisebenzi zempilakahle zimelele ukungcedisa izigulani lokubahlomisa mayelana lemikhuhlane esithe yavela

Abantu basemzileni wokuthola amanzi ahlanzekileyo izigxingi zamanzi zihelile ngokulandelana kwabantu

Sibona umntwana egeza izandla. Kuqakatheke kakhulu ukugeza izandla, ungakabambi lutho, ngoba uyabe ungakwazi ukuthi uyabe ubambeni, njalo kuyavikela kumikhuhlane eminengi, ethelelwana ngokuqhawulana.

Yisibhedlela esikhulu, kulamagumbi amanengi. Amanye ayiziqongo lemigwaqo etshengisa ukuba igumbi legumbi kuhanjwa njani.

Ngobaba labomama bathwalisane amasaka. Amasaka lawa ngawokudla. Ukudla lokhu kwakha umzimba. Ukudla lokhu kungaba kuvela kunhlanganiso ezingaphandle kwelizwe ezikhangele ukunika abantu ukudla.

Lapha sibona amajaha, amajaha akha amanzi. Amanzi lawa akhiwa esikotsho njalo amajaha lawa aloyise umuntu omdala. Bagqoke enyaweni amajombo amnyama njalo isigubhu abakha ngaso silithanga.

Ngumama labantwabakhe abancane abasakhulayo. Umama uthola ulwazi mayelana lokukhulisa abantwana, ngoba abantwana nxa bekhula kumele bavikeleke emikhuhlaneni.

Izisebenzi zemtholampilo sibona sihlomisana lesigulane ukuba siziphathe njani ukuze silandele izixhwayiso sibe lempilo ende.

Umkhankaso mayelana lezempilakahle ukukhankasa kuyanceda ngoba kuvula abanye abantu ingqondo abayabe bengananzeleli ukuqakatheka kokuvikela imikhuhlane ethile.

Umuntu okhubazekileyo engqondweni njalo udinga ukuncediswa ngabawufundeleyo lowow msebenzini ukuze bamxhwayise

Izisebenzi zemtholampilo zihlomisana lozulu bebanikeza ulwazi mayelana lokuvikele imikhuhlane lokuba abantu phathwa njani nxa belemikhuhlane etshiyeneyo.

Nangu umuntu ugqoke amanikiniki. Izigqoko zakhe zingcolile. Lokudla akuthweleyo kukhanya yikudla akudobhileyo okungagoqela amakhasi ezithelo eziyabe zilahlwa ngabantu jikelele. Ume eceleni komgwaqo wethala ngapha ehamba ngezinyawo phansi.

Kusemtholampilo, omama balabantwana abancane. Bangaba bezobahlabisa ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi ejayele ukuhlasela abantwana.

Kusemtholampilo lapho izigulane ezithi zingahlaselwa yizifo zigijimele khona ziyethola usizo. Odokotela labongikazi bayabamukela ukuze babancedise.

Sendleleni yokuya emtholampilo kulomcijo okhomba indlela utshengisa izigulani ukuba zingalahleki.

Kusesibhedlela esikhulu lapho kutshengisela ugatsha lwalapho izigulane ezithi nxa zihlaselwe yisifo zicwaningwe zichwayisise kabanzi ngesifo esiyabe simhlasele ukuthi sihambe ibanga elinganani.

Kusesibhedlela esikhulu, lapho izigulane ezithola khona uncedo. Imota ethwala abagulayo imile eceleni isilungele umsebenzi.

Kusesibhedlela lapho inengi nxa selithe bahlaselwa yizifo ligijimela khona ukuze liyethola usizo masinyane isifo singakatshabalali kakhulu emzimbeni.

Kusesibhedlela esikhulu, izigulane zisemzileni ,zimelele amazopha azo ukungena zincediswe. Abongikazi bamatasatasa bengena bephuma bencedisa iziguli.

kusemtholampilo sibona izakhiwo zamagumbi wokucinela izigulane lemicijo ekhomba amagumbi atshiyeneyo ukuze izigulane zingalahleki

ngomama abalantwana kusemthola lapha abazo thola khona ukuyelulekwa abantwana bahlaselwa yimikhuhlane eminengi yingakho kumelel behlale bevikelekiwe ngazo zonke izikhathi

Kusesibhedlela esikhulu. Sibona esangweni kubhaliwe amabala atshengisa ukuba yisiphi isibhedlela ukuze odlulayo engalahleki.

Yisibhedlela esikhulu eselapha imikhuhlane eminengi nengi abantu bahamba khona besiyathola uncedo ngemikhuhlane abayabe beyigula.

Kusesibhedlela, sibona omama balabantwana abancane kungaba lilanga lokuhlabisa abantwana ukuze bahlale bevikelekile kumikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

kusesibhedlela lapho abantu nxa besezinhlungwini bagijima besiyakhona ukuze izifo ezibahlaselayo zelatshwe masinya njalo sibona isitulo esilavili esincedisa abayabe bengenelisi ukuhamba

Lesi yisakhiwo, isakhiwo lesi ngesesibhedlela. Sibona izindlu ezikhanya ukuthi zihlala abantu abangezwa kuhle. Njalo sibona lalapha umthunzi otshengisela izivakatshi ukuthi ziyabe zihlezi zimelele ukubona izigulane.

Isisebenzi sezempilakahle simatasatasa endlini yokuchwayisisa. Sibamba lokhu siyeka, ukuze siphume lesixazululo somkhuhlane esichwayisisa ngawo.

Izizisebenzi zemtholampilo. Zimatasatasa, endlini yokuxwayisisa , mayelana lemikhuhlane efihlakeleyo. Basebenzisa imitshina ukuze babe lolwazi.

Kusendlini yokwelaphela kulemithi eminengi nengi egcweleyo eminye isemathunjini eminye isemagabheni ukuze incedise izigulane.

Kusendlini yokucwayisisa mayelana lemikhuhlane ethize, isisebenzi esisebenza emtholampilo siyacwayisisa ukuba sibe lempumela ekuncediseni izigulane.

Kusesibhedlela, umongikazi uloba iminingingwane yezigulane azelaphileyo ngalelo langa, njalo kumele abekwazi inani labantu abelaphileyo.

Yizi nosebenzi zempilakahle zisemkhankasweni wokuhlomisa abantu mayelana lobhubhane osoluqede abantu ukuze bahlale bevikelekile

Izisebenzi zempilakahle zezilungele ukukhankasa zihlomisa uzulu mayelana lokuziphatha ukuze bavikele emikhuhlane esithe yaqamuka

Sibona abantu bekhankasa mayelana lezempilakahle befundisana ulwazi abazahamba bayeluphakalela abantu ukuthi bancedakale.

Lezi ezibhalwe lapha yizibonakaliso zomkhuhlane zwetshukela. Lezi zibonakaliso zitshengisa ukoma, ukufuna ukuchitha njalo njalo, ukungaboni kahle, ukudinywa ukwehla komzimba njalo njalo.

Lapha sibona kubhalwe ngomkhuhlane wengulamakhwa, kwaphinda kwabhalwa ngomkhuhlane woqhuqho. Njalo kubhalwe kutshengiswa ukuthi abezempilakahle bayiphathanjani limkhuhlani. Njalo ibhalelwe emaphetsheni ayisibhakabhaka layimpunga.

Kusesibhedlela esikhulu. Ligumbi lokwelaphela. Libhaliwe ngamabala phezulu ukuze izigulani zingalahleki.

Kusemtholampilo izisebenzi zempilakahle zincedisana labomama ukuze bayehlomisa izimuli zabo mayelana lokuziphatha.

Zimota ezimbili ezithwala izigulani nxa umuntu egula engezwa kahle, imota lezi ngesiphangiphangi ziyamgijimisela emtholampilo ayethola usizo.

Kusesibhedlela esikhulu, imota yezigulane isilungele umsebenzi, izisebenzi zemtholampilo lazo zimatasatasa zingena ziphuma zincedisa izigulane.

Kusesibhedlela lapho zigulani ezithi nxa zihlaselwe yizifo ezinengi zigijimele khona, ukuze ziyethola usizo. Ziyakhanya izigulani ukuthi sezifikile esibhedlela njalo zizancediseka.

Kusesibhedlela.,imota zokuthwala izigulani ziphandle, ezinye ngezabasebenza esibhedlela odokotela labongikazi.

Yindlu yokugcinela izigulani. Izigulani zilele emibhedeni. Abongikazi labodokotela bamatasatasa, bezama ukunceda izigulani ezisebuhlungwini.

Esibhedlela izigulane zihlezi emabhentshini ,zimelele izopha lazo ukuba zisizakale . Omongikazi bamatasatasa ,lokhe bengena bephuma.

Kusemtholampilo izigulane zisemzileni ,bamelele amazopha abo okungena . Abezempilakahle bamatasatasa bangena bephuma bebancedisa.

Kusesibhedlela lapha. Yisakhiwo estshengisa esibhedlela lapho izigulane ezithi zingahlaselwa yisifo zigijimele khona ukuze ziyethola usizo.

Yisibhedlela. Isibhedlela lesi sikhulu kakhulu ngoba silengatsha ezinengi ezibhaliweyo, ukuthi abantu abanengi sebethe bahlaselwa yimikhuhlane, bayahamba kuleso sibhedlela.

Kusesibhedlela lapha, isibhedlela esikhulu. Lesi sibhedlela silemibhalo imibhalo leyi itshengisa amagumbi asesibhedlela ukuthi leli ligumbi lani lalelo lalelogumbi ukuze izigulane zingalahleki.

Kusemtholampila ubaba lomama balethe umntwana omncane ukuze azoncediswa umongikazi uyakuthakazelela ukubancedisa umntwanabo uzalulama ngokuphangisa.

Kusesibhedlela esikhulu, omongikazi bamatasa tasa njalo sibona umntwana oyinkazana olande ukuzokwelatshwa lokweluleka mayelana lokuziphatha kahle.

Kusesibhedlela ngumama osanda kubeletha ulomntwana omncane. Sibona lapho izisebenzi zempilakahle zimxwayisa njalo zihlola lomntwana ukuba angabe ekhula kungela hlupho yini njengoba esefike emhlabeni.

Kusesibhedlela, endlini yokugcinela izigulane. Odokotela labomongikazi bayaphambana begijima besiyale lale ukuze bancede izigulane ezisebuhlungwini.

Kusesibhedlela lapho, sibona imota yezigulane njalo ezinye izigulane ezenelisa ukuzibuyela ngemota zazo zibuye ngazo. Sibona abanye behamba ngezinqola, abanye ngabaphelekezelayo abagulayo.

Kusesibhedlela abantu behla besenyuka ukuze bayethola usizo kusesemasinya lezisebenzi zempilakahle ziyaxwayisa abantu zibancedisa .

Odokotela babuthanele isigulane esisesimweni esingekho sihle kakhulu, njalo bayancedisana benikana, behlomisana ngamacebo ukuze bayenzenjani.

Ngodokotela laba. Bagqoke ezomsebenzi wabo. Lapho bangabe behlinza isigulane njalo bebonisana ngokuba kumele bayenzeni ukuze basivikele leso sigulane.

Sezempilakahle sibona sihlomisa isigulane sisixwayisa ngokumele sisenze ngoba isigulane lesi yisigilane esesisidala esidinga ukunakekelwa lokucasiselwa kakhulu

Ngamehlo omuntu. Ilihlo esandleni sokudla lilomntwana, njalo umntwana lowu ususwa ngokuhlinzwa kwelihlo ukuze libuye libone njalo.

izitshengiselo zemikhuhlane ethile ukuba nxa ungabonakala usulokukodwa kwakhona uhle ugijime masinya uyehola usizo emtholampilo

Emtholampilo izisebenzi zempilakahle zincedisa izigulane sithathwa imininingwane . Ukuze ilotshwe kubonakale indlela esingancediswa ngaso isiguli.

Yisisebenzi sempilakahle sibona lapho sincedisa umama ongezwa kahle njalo siyamhlomisa mayelana lokumele akwenze ukuze umkhuhlane udede ngokuphangisa

Ngumongikazi uncedisa isigulane lapho. Sibona uthwele ijekiseni. Njalo isigulane lesi sesihlatshiwe. Singabe sithathwa igazi ukuze lihlolwe, kubonakale imiphumela yalo.

Esibhedlela omongikazi bayahlomisana bencedisana mayelana lemithi okumele bayisebenzise ezigulaneni ukuze izigulani zithole uncedo oluqondileyo.

Ngugogo osesibhedlela. Sibona ugogo eselulekwa ngumongikazi mayelana lokuziphatha, mayelana lemikhuhlane ethize etshiyetshiyeneyo.

Kusesibhedlela endlini ecwayisisa ngemikhuhlane etshiyeneyo. Izisebenzi zimatasatasa ziyafundisana, ziyahlomisana ngokuba bayenze njani.

Kusegumbini lokuxhwayisisa. Lapho sebethethe imiphumela yegazi lomuntu. Njalo sebexhwayisisile imbangela yomkhuhlane.

Kusesibhedlela egumbini lokucwayisisa mayelana ngemikhuhlane etshiyeneyo eyabe ifihlakele kulemitshina encedisayo ukuxazulula udubo oluyabe kukhona.

Lapho kusegumbini lesibhedlela okulemitshina ekhangele ukuchwayisisa yimikhuhlane eminengi nengi ukuze kukhanye ukuba umkhuhlane uvele wona uqalisele ngaphi.

Kusegumbini lokuchwayisisa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo kulemitshina esetshenziswayo ukuze umsebenzi ubelula isizinda somkhuhlane sivele obala

Ngenye yendlu zesibhedlela lapho imikhuhlane eminenginengi ecwaningwa khona uhlolwe kutholwe impihumela ukuze yenqabeleke.

Kusegumbini lesibhedlela elokucwayisisa ngemikhuhlane eyabe ingakhanyi yikho kulemitshina etshengisa incedisa leyomikhuhlane ukuze ivele.

Endlini yokuchayisisa kugcwele eminengi nengi esetshenziswa ukuze imikhuhlane efihlakeleyo ibonakale ukuze impumela yakhona odokotela benelise ukuncedisa abagulayo.

Lapho kusendlini yokuchwayisisa lokuhlola imiphumela eminenginengi eyabe ihlasele izigulane ukuze zincediseke ekululameni kwazo.

Kusemtholampilo. Isigulane lesi sisesimweni esibi kakhulu njalo udokotela uysincedisa ukuze silulame ngokuphangisa.

Umfanekiso, utshengisa isandla somuntu. Nxa umuntu engezwa kahle, esandleni, uyangena emtshineni ukuze kubonakale ukuthi imbangela yobuhlungu iyabe ivelela ngaphi.

Kusendlini yokuxwayisisa mayelana lemikhuhlane eyabe ingakhanyi njalo lamagazi athwathwa lapho lezikhwehlela ukuze imbangela yomkhuhlane ibonakale ngokuphangisa.

Lapha yindlu usesibhedlela eyokuxwayisisa mayelana lemikhuhlane eminengi nengi. Nxa isigulane sesithe sahlaselwa ngumkhuhlane esingawuzwiisisiyo ongarshengiseliyo ukuthi yiwuphi, siyahamba kuleyondlu ukuze sixwayisiswe kabanzi.

Kusendlini yokwelaphela lokuxhayisisa imikhuhlane eminengi efihlakeleyo. Kulemitshina encedisaya ukuze kuvele obala inkinga.

Kusesibhedlela. Kulabesilisa labesifazana. Laba kungaba ngabantu labomkabo. Bamelele ukuthola ulwazi. Kuhle njalo kuqakathekile ukuthi obaba labomama basekelane ekutholeni ulwazi.

Yizisebenzi, ezempilakahle. Izisebenzi lezi zincedisa kakhulu omama abakhulelweyo, ziyabe zibaxwayisa ukuthi kumele benzeni njalo kumele umntwana aphathwe njwani nxa sezelwe.

Kusesibhedlela esikhulu esinceda abantu nxa bethe bahlaselwa yizifo ezinenginengi ezitshiyeneyo. Kutholakala odokotela labongikazi.

Kusemtholampilo izigulane ezinengi ziyancediswa yikho sibona esisodwa sesivela ncediswa sisiya emakhaya, omongikazi bamatasatasa.

Kusemtholampilo omama abalabantwana abancane bayahlonyiswa mayelana lokuphatha abantwana ngoba abantwana nxa bekhula bahlaselwa yimikhuhlane eminengi nengi.

Ngumama lesisebenzi sezempilakahle lapha umama ulomntwana omncane uyaxwayiswa mayelana lokumele akwenze njengoba abantwana abancane kumele banakekelwe lemikhuhlane eminengi ingaphuzi ukubahlasela

Isisebenzi sezempilakahle sithontisela umntwana umuthi ukuze avikeleke kubhubhane osoluqhamukile oluyenqatshelwa ngokuthontiselwa.

Ngumtshina osetshenziswa emtholampilo. Umtshina lowu, yiwo oyabe ukhangele ukutshisa lokuqanda komzimba ukuze babekwazi umkhuhlane ongabe ukuhlasele lokuthi weqatshwalwa njani.

Yimitshina esetshenziswayo esibhedlela ukudonsa igazi nxa lisiyahlolwa ukuze imiphumela ibuye ngesiphangiphangi.

Isigulane silesifo samathambo, njalo sigqoke isithandelo ukuze amathambo lawa ahlangane, kuthundubezeke lobuhlungu.

Izikhali ezisetshenziswayo nxa isigulani sisesimweni esibi siyahlinzwa ngokuphangisa ukuze sivikeleke kusesemasinyane.

Kusesibhedlela sibona imitshina etshiyetshiyeneyo eyokucwayisisa kanye lokuhlola izigulane eziyabe zihlaselwe yimikhuhlane ukuze imiphumela iphume kakuhle.

Izikhali ezisetshenziswayo nxa isigulane sesi sesimeni esibi odokotela bayaphanga ngokusi siza leso sigulane ukuze basilaphe ngokuphangisa

Kusesibhedlela lapha kutshengisela endlini lapho okuhlolelwa khona izigulane. Indlu le icecisiwe igcwele yonke imitshina esetshenziswayo nxa izigulane ziselatshwa ngokutshiyetshiyeneyo.

Ngumtshina ogqokwayo esandleni uyatshengisela ukuba inhliziyo itshaya njani njalo uncedisa ekubonakaleni ukuba umuntu ulempilakahle yini.

Lezi ayisozigele nje ezamalembu nxa abanengi bezibona bayethuka izigelo lezi sisetshenziswa esibhedlela yizo ezincedisa nxa umuntu esethe wabalobunzima.

Ligabha elitshengisa umuthi othundubeza ubuhlungu. Izixwayiso zibhaliwe njalo lezikhathi okumele uwunathe ngawo.

Umuthi othundubeza ubuhlungu, nxa isigulane sisezinhlungwini. Siyahlatshwa umuthi lowu. Ukuze sizwe ubuhlungu, sobunganeno.

Yimithi ethundubeza ubuhlungu nxa umuntu esezinhlungwini uyahlatshwa imithi leyi ukuze avikeleke njalo asile.

Ngumuthi onathwayo, nxa umuntu ethe wahlaselwa ngumkhuhlane onjengofuba..Ulesilinganiso obhaliweyo, ukuthi kumele unathe ongakanani. Akuphonguthathwa ibhodlela lonke, linkunkuluzwe.

Ngamaphilisi, ayelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Nxa ungezwa kahle, uyahamba emtholampilo, udokotela akubhalele phansi amaphilisi, suhamba kumongikazi, usekunika amaphilisi owabhalelwe ngudokotela.

Ngumuthi osesigujini oncedisa ukuthuthundubeza ubuhlungu phandle kwawo kubhalwe izixwayiso kanye lezikhathi okumele unathwe ngazo.

Ngamaphilisi anathwayo ukuze enqabele isifo esiyabe sesihlasele umuntu. Kulezixwayiso zokunathwa kwalawo maphilisi lezikhathi okuyabe kumele anathwe ngazo.

Ngumuthi osetshenziswayo ukuthundubeza ubuhlungu. Kulezixwayiso ezibhaliweyo ukuthi kumele unathwe njani lezikhathi okumele unathwe ngazo.

Ngumuthi othundubeza ubuhlungu kukhanya uyathontiselwa ukuze uyelwisana lenhlungu eziyaba zisemzimbeni. Kulezixwayiso ezilandelwayo.

Ngamaphilisi anathwayo nxa umuntu esebuhlungwini ziyathundubeza njalo zilezixhwayiso ukuba kumele anathwe njani ngasiphi isikhathi.

Ngumuthi onathwayo nxa umuntu ehlaselwe yisifo. Kubhaliwe isilinganiso ukuthi unatha okunganani. Awuphongi ukuthatha ibhodlela lonke ulithi mothu.

Ngamaphilisi anathwayo ukuze athundubeze ubuhlungu obusemzimbeni. Kulezixwayiso zokuwanatha njalo lezikhathi zokuwanatha

Zimbumbuluzana zamaphilisi ezithundubeza ubuhlungu. Kulezixwayiso ezibhaliyo lezikhathi okumele umuntu awanathe ngazo.

Luchago olunathwa ngabantwana abancane, abasamunyayo. Oluyabe lungolokwengezelela echagweni lukamama. Omama abanengi abasebenzayo abantwababo babanika ukudla kokwengezelela.

Umuthi oyelapha umuntu osezinhlungwini njalo umuthi lowu usegabheni elilithumbu lowo muthi ukhangeleka ungumuthi ogcotshwayo lapho okuyabe kule nhlungu khona.

yimithi ethundubeza ubuhlungu kulezi xwayiso ezilandelwayo lezikhathi okumele anathwe ngazo lomuntu ogula imkhuhlane thile akumelanga anathe leyo mithi

Ngamaphilisi anathwa nxa umuntu esezinhlungwini, njalo umungikazi uykuqwayisa ukuthi kumele unathe njani ngasiphi isikhathi.

Ngumuthi onathwayo ukuze uthundubeze ubuhlungu. Kulezixwayiso ezibhaliweyo ukuba usetshenziswa njani lezikhathi okumele unathwe ngazo.

Yimithi ethundubeza ubuhlungu nxa isigulane sisezinhlungwini siyahlatshwa isilinganiso esilingeneleyo ukuze ubuhlungu bungaqhubeki busiyaphambili buyehlasela

Umuthi othundubeza ubuhlungu obuyabe busejwabini uphakathi kwethumbu njalo uyahlikihlelwa ubuhlungu buze buphele.

Ngumuthi othontiselwayo ukuze izigulane zivikeleke ezihlungwini eziyabe zikhona, njalo kulesilinganiso sokuthontisela.

Amaphilisi athundubeza ubuhlungu alezixwayiso okumele uwanathe .Lezikhathi anathwa ngawo .

Livinkili elithengisa imithi lamaphilisi atshiyeneyo. Nxa umuntu egula uyahamba esibhedlela, udokotela ambhalele ebhukwini imithi okumele ayithenge abesesiyancediswa kulelo vinkili.

Ngamaphilisi atshiyeneyo athundubeza ubuhlungu. Nxa enathwa ilezixwayiso okumele uzilandele ngesikhathi anathwa ngaso.

Ngumuthi oncedisa labo ababulawa ngamathambo lokubalolonga ejwabini ukuze igazi ligijime.

Zimbumbuluzana zamapills ezithundubeza ubuhlungu kulezixhwayiso zokunatha kwawo lezikhathi okumele lawamapills anathwe ngazo

yimithi esemagabheni amancane ngendlela ebunjwe ngayo ingabe ingeyo kuthontisela endaweni ezinje ngemehlweni

Ngamaphilisi athondubeza ubuhlungu anganathwa lawamaphilisi elezixhwayiso okumele zilandelwe lezikhathi okumele anathwe ngazo

Ngamagcobo ancedisayo kulabo abayabe belenkinga yejwabu labo. Ayanceda ukuze ijwabu libe butshelezi lingabi lezilonda.

yimithi enathwayo nxa umuntu esebuhlungwini iyathundubeza ubuhlungu kulezixhwayiso zokuyisebenzisa lezikhathi okumele unathe ngazo

Ngamaphilisi aginywayo imbumbuluzwana lezi ziyabe zibhaliwe izixwayiso ukuthi kumele zithathwe sekuthiwani langezikhathi ezithile umuntu okumele ewaginye ngawo

Ngamaphilizi anathwayo ayathundubeza ubuhlungu kulezixwayiso zokuwanatha njalo lezikhathi zokuwanatha ukuze asebenze emzimbeni

Yimithi egcotshwayo elwisana lobuhlungu obuyabe bukhona ejwabini ukuze kuthundubeze okungabe kuyinkinga kutshabalale.

Nanku umuthi, umuthi lowu ngowokuvikela umkhuhlane wesihudo nxa umuntu egijinyiswa yisisu uyanatha lowomuthi umuthi lowu ubhalwe ngamabala amhlophe njalo ebhalwe ephepheni eliluhlaza tshoko.

Umuthi lo ngowokuvikela isifo sokukhwehlela lesofuba umuthi lo uyanathwa njalo isilinganiso sokunathwa kwawo sibhaliwe ebhodleleni lomuthi.

Yimbumbuluzana zamaphilisi ezimhlophe eziginywayo ukuthi zelaphe imikhuhlane eminenginengi. Nxa usizwa ubuhlungu ungaginya lezi zimbumbuluzana ubuhlungu lobu buyatshabalala.

Ngumuthi, umuthi lo ngowokuvikela nxa uvaleka emakhaleni. Uyafafazwa emakhaleni ukuze uvule imithambo yamakhala kuvuleke umoya.

Nanku umuthi, umuthi lowu ngowokufaka emakhaleni njalo ukhanya uvikela imikhuhlane leyi eyabe ivala umuntu ukuthi aphefumule kuhle. Uyahotshwa lowo muthi. Ungawuhotsha umoya wakho owuphefumulayo usubuya kuhle.

Lawa ngamaphilisi, amaphilisi lawa abesebhokisini asekhitshwa igajana lakhona labekwa eceleni. Igajana lamaphilisi lawa lilombala omhlophe lobomvu labhalwa ngamabala amnyama njalo amaphilisi lawa ayisilinganiso ekhulwini.

Kusemkhankasweni njalo abantu bayafundiswa mayelana ngezempilakahle becetshiswa ukuba baphathe njani abangabe begula ukukhubazeka kwengqondo.

Isisebenzi sezempilakahle sihlomisa abadala mayelana lokuthi baziphathe njani ukuze babe lempilakahle lokuba nxa bengaba lohlupho baluvikele njani.

Ngumntwana okhalayo lapho kukhanya uyaqonqoselwa ngabaqeqetshele umsebenzi wokumeluleka lokumqonqosela njalo bakhanya belothando bemeluleka kakhulu owesintwana osesithombeni.

Ibhakane elitshengisela ukuqakatheka kokufundisa omama abazithweleyo labalabantwana abancane. Ngoba abantwana abancane kumele bahlale bevikelekile kumikhuhlane eyisithupha elubhubhane

Lo ngumbhalo otshengisa indawo lapho abantwana abagcinwa khona. Abantwana labo abanengi abahlala lapho ngabazintandane. Bathathwa besesebancane bayenikwa abanye abazali abazabanakekela ngothando.

Umama labantwana bakhe, basemtholampilo ukuyaxwayiswa mayelana lemikhuhlane eminengi nengi ehlasela abantwana, ukuze abantwana bakhule bephephile kuleyo mikhuhlane.

Isisebenzi emtholampilo siyancedisana labomama ukuze abantwana banakekelwe ngoba nxa abantwana bekhula kulemikhuhlane eyisithupha ebalubhubhane kibo

Izisebenzi zempilakahle zimatasatasa ngabantwana abancane. Abantwana abasakhulayo bavikeleka emikhuhlaneni elubhubhane eminenginengi.

Ngumntwana obelethe umnawakhe , engaba embelethile besiyathola ulwazi emtholampilo kumbe beyethekelele unina oyisigulane

Esibhedlela odokotela bamatasatasa ngomntwana osanda kuzalwa. Bazama ukubona ukuthi umntwana ulempilakahle, ukuze akhulekahle. Akula okungaba kuzamhlupha ngokuyakwesikhathi.

Yizisebenzi semtholampilo sincedisana labantwana sibahlaba ijekiseni sithatha legazi ukuze sibhale phansi imininingwane umntwana ancediswe.

Ngabongikazi. Abongikazi belapha umntwana. Abongikazi balonina womntwana, njalo kukhanya bajabule kakhulu ngendlela umntwana aqhuba ngayo. Lonina ukhanya ejabulile ngendlela umntanakhe akhanya aqhuba ngakho.

Izisebenzi zempilakahle zimatasatasa emsebenzini. Baya cwayisisa mayelana lokuphathwa kwezigulane njalo batshengisa lemiphumela yazo.

Izisebenzi zemtholampilo zimile esibhedlela zimelele ukuncedisa izigulane lokubahlomisa mayelana lendlela okumele baziphathe ngayo.

Yizisebenzi zempilakahle lapho ziyancedisana befundisana mayelana lokumele kwenziwe nxa umntwana esehlaselwe yisifo esithize.

Izisebenzi zempilakahle ziyachwayisisa mayelana ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo engakhanyiyo ,basendlini egcwele imitshina eyenza umsebenzi ube lula.

Yisisebenzi sezempilakahle. Sibona sixwayisa umama olomntwana omncane, ukuze umntwana aphathwe njani njengoba sikwazi ukuthi abantwana abancane kumele baphathwe njengamaqanda njalo bahlaselwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo nxa bekhula.

Yizisebenzi zemtholampilo lapha zixwayisa uzulu mayelana lokuziphatha kahle ukuze bahlale bevikelekile emikhuhlaneni eminenginengi eziphombu kuqamuka nje jikelele.

Izisebenzi zempila kahle zihlezi labantwana zibatshengisa uthando njalo ziyabahlomisa mayelana lokuziphatha ukuze bakhule bekhaliphile

Izisebenzi zempilakahle zigqoke zaphelela izigqoko ezibavikelayo. Sibona befafaza kungabe sokuvuke imikhuhlane kumbe befafaza izibungwana eziletha imikhuhlane.

Udokotela uncedisana lomongikazi ukuhlola inina elizithweleyo. Umongikazi uloba phansi imniningwane ngesigulane ukuze amchasisele.

Kusevinkilini elithengisa imithi lamaphilisi nxa umuntu egula uyahamba ayebhalelwa ebhukwini ngudokotela amaphilisi okumele awathenge abe esesiyancediswa.

Isisebenzi sezempilakahle sisibona sincedisa umuntu ogulayo ngokuthatha imininingwane yakhe ukuze ilotshwe phansi ancediseke.

Kusendlini yokwelaphela iziguli, kulemitshina encedisayo ukuze bahlole imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, isiguli esisibonayo sesitholile usizo .

Izisebenzi zempilakahle zimatasatasa zichwayisisa mayelana ngemikhuhlane esikhona ukuze uzulu athole ukuncedakala

Izisebenzi zempilakahle zimatasatasa emtholampilo, babhala phansi inani labantu elibuyileyo .lesilinganiso ekhulwini lemininingwane yabo.

Izisebenzi zempilakahle zincedisa isigulane esingezwa kahle njalo kukhanya sisesimeni esibi leso sigulane yikho sibona zisebenza zimbili njalo ngonanzelelo.

Sibona osebenza kwezempilakahle. Lapho usebenzisa izinkinombo, ezibona okufihlakeleyo okungabonakali ngamehlo. Ukuze ancedise ukuthi kwenzakalani.

Yizisebenzi zempilakahle. Izisebenzi lezi ezinye zakhona zigqoke izigqoko eziyizigciko emikhuhlaneni eminengi ethelelwana ngokuphapha emoyeni.

Izisebenzi zempilakahle , zimelele ukuyakhankasela izulu .Mayelana lemikhuhlane elubhubhane ,lokuba ivikelwa kanjani.

Izisebenzi zempilakahle zilabantwana abangezwa kahle njalo ziyabaxwayisa ngokumele bakwenze ngoba abantwana nxa bekhula bahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Yizisebenzi zempilakahle zimelele ukuhlolmsa izigulane mayelana ngokuziphathakahle isigulane lesi sihamba ngesitula esilamavili.

Ngodokotela abasizayo umphakathi njalo sibabona belungiselela uzulu mayelana lokuziphatha kuhle ukuze babelempilakahle.

Isisebenzi semtholampilo lapho sifundisa izigulane mayelana lokuqakatheka kokudla izithelo kulezithelo ezitshiye tshiyeneyo phambi kwakhe njalo ezinye imisobho yazo ingumuthi omkhulu kakhulu.

Izisebenzi zempilakahle sezigqoke zaphelela, zalungela imsebenzi. Zigqoke izigqoko ezokubavikela ukuthi nxa sebesemsebenzini, bazivikele emikhuhlaneni.

Udokotela wendlebe uhlola isigulane. Isigulane singaba singezwa endlebeni. Udokotela uzama ukucwayisisa ukuze abone okungayenziwa, lemitshina engasetshenziswa yisigulane.

Lapho kuse mtholampilo umongikazi uhlola izigulane, izigulane lezi zigqoke izikipa ezimhlophe njalo esinye isigulane sihlatshwa ijekiseni esinye sesigulane kukhanya sesihlatshiwe ijekiseni yikho sesibambe isandla esifuthayo.

Lapha yisitolo esithengisa amaphilisi nxa umuntu egula uyahamba esibhedlela abesehlolwa ngudokotela ambhalele amaphilisi okwenqabela leso sifo esehamba esiyancediseka esitolo esithengisa imithi lamaphilisi.

Lesi yisitolo. Sithengisa imithi etshiyetshiyeneyo. Nxa ugula, udokotela, uyakubhalela phansi, umuithi okumele uwuthenge. Ubusuhamba usiyathenga esitolo lesi.

Livinkili elithengisa amaphilisi lemithi etshiyeneyo nxa umuntu egula udokotela uyambhalela ebhukwini abesesiyathola usizo kulelo vinkili.

Abantu bamatasatasa, bathenga imithi etshiyeneyo, esitolo esithengisa imithi. Nxa ugula, udokotela uyakubhalela ebhukhwini, umuthi okumele uwuthenge, suhamba susiyawuthenga.

Kusesitolo esitshengisa imihlobo etshiyetshiyeneyo eyemithi lamaphilisi. Nxa isigulane singezwa kahle siyahamba eMtholampilo udokotela asibhalele phansi amaphilisi afunakalayo, njalo atholakala kulesisitolo.

Kusevinkilini elithengisa imithi lamaphilisi. Nxa umuntu egula uyahamba emtholampilo, udokotela ambhalele phansi imithi lamaphilisi okumele ayeyithenga.

Kusevinkilini, elithengisa imithi lamaphilisi. Nxa umuntu egula, uyahamba emtholampilo. Udokotela ambhalele ebhukwini, amaphilisi, lemithi, okumele ayithenge.

Kusevinkilini elithengisa imithi lamaphilisi. Nxa umuntu egula, uyabhalelwa amaphilisi ebhukwini ngudokotela abe sesiya ncediswa evinkilini lelo.

Kusevinkilini okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo. Isigulani siyabhalelwa umhlobo womuthi ebhukwini lesibhedlela. Sesihamba esitolo leso bafike basincedise basinike umuthi oyabe ubhaliwe.

Kusesitolo esithengisa imithi lamaphilisi. Nxa umuntu egula uyabhalelwa ebhukwini ngudokotela imithi lamaphilisi okumele awathenge abesesiya esitolo lesi awathenge.

Isitolo esithengisa amaphilisi kanye lemithi. Nxa umuntu egula uyahamba esibhedlela udokotela ambhalele amaphilisi lemithi okumele ayithenge abe sesiya esitolo leso esiyancediseka ngalawo maphilisi.

Iivinkili elithengisa amaphilisi lemithi nxa umuntu egula, uyabhalelwa amaphilisi okumele ayewathenga abese hamba kulelo vinkili afike ancediswe.

ivinkili amaphilisi lemithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo nxa umuntu egula uyabhalelwa phansi ngu dokotela imithi okumele ayithenge abesesiyasizwa kulelovinkili

Isitolo esithengisa amaphilisi lemithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo. Nxa isigulane sigula siyahamba esibhedlela siyebhalelwa amaphilisi ebhukwini ngudokotela sibe sesisiya ncedakala kuleso sitolo.

Livinkili elithengisa imithi lamaphilisi nxa umuntu egula uyahamba esibhedlela udokotela ambhalele phansi amaphilisi okumele awathenge abesesiyadinga uncedo kulelo vinkili

Isitolo esithengisa amaphilisi lemithi etshiyetshiyeneyo nxa umuntu egula uyabhalelwa imithi lamaphilisi ngudokotela ebesesiyathenga esitolo.

Lesi sitolo sithengisa imithi lamaphilisi atshiyetshiyeneyo. Nxa umuntu egula uyahamba esibhedlele udokotela ambhalele amaphilisi ebhukwini lesibhedlela abesesiyancediseka esitolo lesi ethenga amaphilisi ayabe ewabhalelwe

Kusesitolo esithengisa imithi lamaphilisi nxa umuntu egula udokotela uyambhalela phansi okumele akuthenge abesesiya esitolo ayencedisa.

Yisitolo esithengisa imithi lamaphilisi atshiyatshiyeneyo. Nxa umuntu egula engahamba esibhedlela udokotela uyambhalela ebhukaneni lesibhedlela imithi okumela ayithenge abesehamba esitolo esiyayithenga ukuze ancediseke.

Livinkili elithengisa imithi lamaphilisi. Nxa umuntu egula udokotela uyambhalela amaphilisi ebhukwini okumele awathenge abesesiya ncediswa evinkilini lelo.

Kusesitolo esithengisa amaphilisi lemithi etshiyeneyo udokotela uyabhalela isigulane imithi lamaphilisi besesiyathengwa kuleso sitolo.

Isikolo esithengisa imithi lamaphilisi atshiyetshiyeneyo. Nxa umuntu egula uyahamba emtholampilo udokotela ambhalele phansi amaphilisi okumele awathenge. Abe sesiyathenga kulesositolo.

Lesi yisitolo esithengisa imithi lamaphilisi atshiyetshiyeneyo nxa umuntu esehlaselwe yisifo uyahamba emtholampilo uDokotela ambhalele ebhukwini amaphilisi lemithi okumele ayithenge abesesiyasizakala kulesositolo.

Evinkilini elitshengisa amaphilisi lemithi yesintu nxa umuntu egula uyahamba esibhedlela udokotela ambhalele phansi amaphilisi okumele ayewathenga kuleli vinkili

Amaphilisi kanye lemithi enathwayo nxa umuntu egula atholakala esitolo esithengisa imithi udokotela uyabhalela isigulane ebhukwini besesiya thengwa lawo maphilisi

ivinkili elithengisa umuthi lamaphilisi nxa umuntu egula ubohamba emtholampilo udokotela amlobele amaphilisi lemithi okume besiyancediswa kulelo vinkili

Yisitolo esithengisa imithi lamaphilisi. Nxa umuntu egula uyahamba esibhedlela udokotela ambhalele phansi imithi lamaphilisi okumele akusebenzise abesehamba esitolo esiyakuthenga.

Ivinkili elithengisa imithi lamaphilisi nxa umuntu egula udokotela uyambhalela ebhukwini amaphilisi okumele awathenge abesesiya kulelo vinkili ayethola ukuncediswa.

Kusevinkilini elithengisa imithi lamaphilisi nxa umuntu egula uyabhalelwa amaphilisi ebhukwaneni lelo, sesiyathenga kuleso sitolo.

kusesitolo okuthengiswa imithi lamaphilisi atshiyeneyo isigulane nxa sihlaselwe yisifo u dokotela uyasilobela amaphilisi lemithi okumele siyithenge besesiya esitolo siyithengiselwe

Kusendlini ethengisa imithi .Nxa ugula uyahamba lebhukwana lakho elivela kudokothela , ufike utsho umuthi owufunayo. Basebekuncedisa bekuthengisela lowo muthi.

Lapha kusesitolo esithengisa imithi etshiyetshiyeneyo. Nxa umuntu egula udokotela uyambhalela amaphilisi ukuthi ahambe ayewathenga. Njalo maphilisi lawa atholakala kuleso sitolo. Bayakunika okuyabe kubhalwe ebhukwini lakho, kuthengwa ngokuthi ubhalelweni.

Ngamamphilisi atshiyeneyo alapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, njalo amaphilisi lawa atholakala esitolo esithengisa amaphilisi. Athengwa nxa udokotela esethe wakubhalela wona.

Isitolo lesi esithengisa imithi etshiyeneyo nxa ugula usuthe wathola usizo udokotela uyakubhalela ebhukwaneni imithi okumele uyithenge njalo nxa usiyayithenga uhamba lalelo ibhuku awuphongu thengiselwa nje mahlayana.

Kusendlini yokufundela. Kufundwa ngezempilakahle. Abantu bayahlomiswa, ukuthi banakelele njani izigulane, ukuze zincedakale kusasa.

Izisebenzi zempilakahle zisemkhankasweni ukuze zincedise uzulu ukuba nxa esethe wahlaselwa yimikhuhlane azivikele kanjani.

Lapha abantu bayahlomisana, bahlomisana ngezempilakahle. Ulwazi lolu luyanceda ukuthi balukhankasele ebantwini. Abanye abantu bayehluleka ukubala. Abalaso isikhathi sokubala kodwa bangakhankaselwa lulwazi abazalugcina balusebenzise.

Izisebenzi zempilakahle zincedisana labantu ukuba baziphathe njani njalo isigulani sithathwa imininingwane izalotshwa phansi ukuze sincediseke.

Izisebenzi zemtholampilo zisemkhankasweni zincedisa uzulu ukuba aziphathe njani nxa sokuqhamuke umkhuhlane wobhubhane oqeda isizwe.

Isisebenzi sezempilakahle, sitshengisa abantu ukuba bahlanzeke Bageze izandla, njalo, izandla, kaziphongugezwa. Kulendlela okumele zigezwe ngazo. Ukuze amagcikwane aphume ezandleni.

Kulomkhankaso wezempilakahle ukuze abantu baxwayise njalo bavikeleke. Umkhankaso uyanceda ngoba ubani lobani kuyafika endlebeni zakhe.

Kusemikhankasweni omayelana lokungafunakali kwengcekeza izisebenzi ezempilakahle kanye labantu bayancedisana ekudobheni ingcekeza

Kusemi khankasweni mayelana lokuziphatha lezempilakahle, imikhankaso iyanceda ngoba kayitshiyi muntu phandle wonke umuntu usala ezwile.

Izisebenzi zempilakahle zisemkhankasweni abanye abantu bazwangcono nxa bengachasiselwa ngoba bayabe bengenelisi ukubala

Izisebenzi zempilakahle zisemkhankasweni ukuze zincede uzulu mayalana lemikhuhlane esiqhamukile babe le mpilakahle.

Kusemkhankasweni wezempilakahle .Kulabadala labantwana izisebenzi zimatasatasa ziyabahlomisa ngendlela okumele baziphathe ngayo .

Kusemkhankasweni mayelana ngezempilakahle ukuze abantu bonke bathole ukuvikeleka. Imikhankaso iyanceda ngoba ayitshiyi muntu phandle. Wonke umuntu usala ethole ulwazi.

Ngumkhankaso wezempilakahle ozancedisa abantu ukuba bavikeleke emikhuhlaneni eminenginengi. Abanye abantu bazwa ngcono balalela nxa bezwe abantu bekhankasa.

Izisebenzi zempilakahle zimatasasa zihlomisa izigulane mayelana lokuziphatha, lokuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Izisebenzi zemtholampilo zisemkhankasweni mayelana lokuhlomisa uzulu ukuze azivikele emikhuhlaneni elubhubhane eyabe iqhamukile ngaleso sikhathi.

Izisebenzi zempilakahle zigqoke zaphelela izigqoko ezimhlophe nke. Zihlomisa abantu mayelana ngemikhuhlane evelilelo lokuba ingenqatshelwa kanjani.

Ngumkhankaso, kukhankaswa mayelana ngezempilakahle. Umkhankaso uyanceda ngoba olendlebe uyabelalele omunye uyabengelalo ulwazi lokubala kodwa nxa engakhansikhaselwa axoxiselwe uyazwisisa.

Izisebenzi zemtholampilo zisemkhankasweni zihlomisa abantu mayelana lemikhuhlane engabe isikhona lokuba ivikelwa njani.

izisebenzi zemtholampilo zisemkhankasweni wokuhlomisa uzulu mayelana lokuzivikela emikhuhlaneni engabe isiqhamukile

Laba bantu basemkhankasweni emkhankasweni wezempila kahle izigqoko zabo ziyakufakaza lokhu njalo basemgidweni abantu laba njalo bagida behlabela izingoma belontoyinye eyimpila kahle.

Lolu lusuku lomkhankaso, kukhankaswa ngezempilakahle. Kuyabe kugiywa, kuhlatshelwa izingoma kubuye abenhlanganiso ezithize bethakazelela lolo suku.

Ngomama labantwana abancane. Kulokudla okwakha umzimba. Abakufundisiweyo. Ngoba umtwana nxa ekhula uyakudinga ukudla okwakha umzimba loku qinisa amathambo.

Umongikazi uhlaba ijekiseni isigulane ukuze athundubeze ubuhlungu esiyabe sesibuzwile, ijekiseni iyahamba iyekulwa lobuhlungu lobu sizwe ngcono.

Ngubaba lo mama bayahlomisana mayelana ngemikhuhlane lempilakahle Ukuze ulwazi baluphakulele abantwababo

Ngumuthi otshengisa ukuzihlola sekuvumelekile kulezinsuku ukuthi umuntu uyakwanisa ukuhamba ayezithengela ahlale esazi isimo sakhe.

Kusemikhankasweni mayelana lezempilakahle njalo abantu abanengi babuyile kulowo mkhankaso sibona bethabe kakhulu abanye njalo baze batshengisa lezigqoko zelizwe labo.

Yisisebenzi sezempilakahle. Sixwayisa umama simchazela mayelana lokuthi aziphathe njani. Sibona umama ulwazi lolu ezaludlulisela kwabanye, lumncedise ukuthi ebantwaneni bakhe, abeluleke njani.

Sibona omama, benikeza abantwana ilambazi. Ilambazi leli, lilambazi elakha umzimba, njalo liyabe lihlanganisile, izinto ezinenginengi, eziyakha umzimba.

Isisebenzi sempilakahle sincedisa umntwana omncane. Abantwana abasakhulayo bavikelwa kubhubhane lwemikhuhlane eyisithupha.

Isisebenzi semtholampilo sincedisana lomama olomntwana omncane. Abantwana nxa bekhula bayavikelwa emikhuhlaneni eyisithupha elubhubhane.

Ngu mongikazi weluleka omama mayelana lezempilakahle, zinengi izinto umongikazi angazeluleka omama abasakhulayo ukugoqela ukuziphatha kahle.

Ngudokotela uchasisela omama mayelana ngezempilakahle ukuthi omama kumele baziphathe njani kumele bazigcine njani ukuze bahlale bengabantu ababalekelwa yimikhuhlane eminenginengi.

Lapha sibona imota ,imota leyi ihamba ikhankasa mayelane lomkhuhlane wabantu abangezwa kahle engqondweni ihamba ihlomisa uzulu ukuthi abaphathe njani labobantu.

Umbheda owokuthwala izigulane esezehluleka. Nxa ufika esibhedlela ungasakwanisi ukuzihambela ngenyawo zakho, bayakuncedisa, bakuthwale ngalowo mbheda njalo ulamavili ukuze uhambe masinya isigulane sithole ukuncediswa ngokuphangisa.

Ngumbheda othwala izigulane. Nxa isigulane sigula kakhulu sisehluleka ukuzihambela, siyancediswa ngokufakwa kulombheda ukuze sigijime siyethola uncedo ngokuphangisa.

Sibona umfundi esitshengisa inxeba lakhe lapho alimele khona. Njalo usitshengisa ukuthi inxeba leli selivaliwe ukuze liphole kahle njalo livikele emikhuhlaneni.

Izisebenzi zempilakahle ezincedisa isigulane ,ukuba kumele sizilolonge ,sizelule emkhuhlaneni engaba ngeyamathambo.

Umuntu uyafundiswa ukuba azilolonge njani emzimbeni ukuze umzimba wakhe uhlale ungoqinileyo .

Abantu bayazilolonga kumidlalo etshiyetshiyeneyo ukuze benelise ukuthi nxa bedlala leyo midlalo babelamandla bangadinwa masinya njalo badlale ngobuciko lobungcitshi.

Udokotela uhlola isigulane ukuze asincedise njalo uloba phansi imininingwano yaso ukuze abone imbali yokugula kwaso

Ngudokotela, uhlola isigulane esebenzisa imitshina yokuhlola, ukuze eyenelise ukunika isigulane imiphumela eqondileyo ngalowo mkhuhlane.

Lesi yisigxingi solwazi esisebenza emtholampilo nxa isigulane sibhalisa kulezinsuku akusabhalwa ngosiba kuphela sebegcina imininingwane yesigulani ukuze babekwazi imbali yokugula kwaso.

Yisihlahlakazana esingumuthi wesintu, oyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo . Abanye abantu bakholelwa emithini yesintu, baqale bazame ulwazi lwesintu bengakagijimeli emtholampilo.

Yisihlahla esingumuthi wesintu esithundubeza ubuhlungu. Abantu abanengi baqala ngokuzama esintwini bengakayi emthola mpilo.

Yimithi yesintu ethundubeza ubuhlungu, abantu baqale bazame ukusebenzisa imithi yesintu kungehlula yikho sebegijimela emtholampilo.

Yimithi yesintu encedisayo nxa umuntu ehlaselwe yisifo, abanye abantu baqala ngemithi yesintu bangabona umkhuhlane uqina sebesiya emtholampilo.

Ngumuthi wesintu nxa umuntu sehlaselwe ngumkhuhlane engakayi esibhedlela uqale azame indlela zesintu ukuze azincede ngoba aziduli

ngumuthi wesintu oyelapha izifo ezitshiyeneyo abanye abantu bakholelwa esintwini nxa umuntu engagula uqala esebenzise imithi yesintu engakayi emtholampilo

Yisihlahlakazana esiluhlaza esingumuthi wesintu siselapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo.

Imithi yesintu encedisayo nxa kulesifo, siyaphela abanengi baqala ngemithi yesintu andubana badlulele emtholampilo.

Ngamagabha alemithi yesintu etshiyeneyo ethundubeza ubuhlungu. Abantu abanengi sebekholelwa emithini yesintu.

Yimithi yesintu elapha ezifo, abantu abanengi bajwayele ukuthi bengakayi eMtholampilo, baqale bazame ulwazi lwemithi yesintu, bengehluleka sebegijimela eMtholampilo.

Yimithi yesintu ethundubeza ubuhlungu njalo iyagxotshwagxotshwa inathwe ukuze iyehlasela lapho okuyabe kulenkinga khona.

Yizithelo ezitshiyetshiyeneyo. Izithelo lezi lazo ziyanceda ekunqabeleni eminye imikhuhlane enjengophepha ziyaxhwathiswa, zinathwe ukuze umuntu asile.

ngumuthi wesintu ovikela izifo zonke ngoba uvela elwandle ukholelwa ukuba ungawusebenzisa izinhlungu olazo ziyatshabalala.

Isihlahla esingumuthi wesintu, esithundubeza ubuhlungu, abantu nxa begula, baqala ngokuzama esintwini, bengakayi emtholampilo.

Ngumuthi wesintu ufakwe kahle egabheni njengomuthi wesilungu. Bakhona abanye abasakholelwa esintwini. Isintu singabehlula yikho sebegijimela emithini yakulezinsuku eyesilungu.

Ngamaphilisi esintu avikela ukuthundubeza imikhuhlane njalo kubhaliwe izixwayiso nxa kuthathwa lowo muthi ukuze umkhuhlane welapheke ngokuphangisa.

Yimithi yesintu encedisayo ukuhlanza ijwabu ukuze libe butshelezi, abantu kulezinsuku sebekholelwa emithini yesintu

Leyi yimithi yesintu etshiyetshiyeneyo nxa umuntu ehlaselwe yisifo uyathatha leyo mithi ayihlanganise ukuze alwe lomkhuhlane oyabe usuvukile ngaleso sikhathi.

Ngumuthi wesintu osethunjini. Kulabantu abakholelwa emithini yesintu andubana bagijimela emtholampilo ukuyathola usizo.

yimithi yesintu esemagajaneni iyancedisa ukuthundubeza ubuhlungu kulabantu bakholelwa esintwini bangahlaselwa ngumkhuhlane bayazelapha ngemithi yesintu

Imithi yesintu etshiyeneyo ethundubeza ubuhlungu abantu abanengi bakholelwa esintwini bengakayi emtholampilo

Ngumuthi wesintu owelapha izifo ezinengi. Abanye abantu baqala bazelaphe ngomuthi wesintu andubana bagijimele emtholampilo.

Balemithi yesintu eyelapha izifo ngokomdabuko. Abanye abantu baqale bayelaphe imikhuhlane ngesintu andubana baye esibhedlela esikhulu.

Sibona umuthi. Umuthi ovela elwandle. Umuthi lowu uyatshengisela phandle, ngoba sibona lapho umfanekiso ophandle kukhanya sibili ungumfanekiso wamanzi oyisibhakabhaka, njalo lebhodlela lakhona limhlophe.

Lawa ngamaphilisi anathwa ngumuntu ongelawo umdladla wokudla. Amaphilisi lawa ayancedisa ukunika amandla njalo akwenza uhlale ulomhawu wokuthi ufune ukudla njalo njalo.

Liluba leli, isihlahla esiyelapha imithi yesintu. Isihlahla lesi siyacholwacholwa sihlanganiswe leminye imithi etshiyeneyo ukuze sixotshe imikhuhlane ngokwesintwini.

Ngumuthi wesintu oncedisayo izifo ngokwesintwini, njalo abawusebenzisayo kulesilinganiso abasithathayo ukuze isifo sitshabalale masinya.

Yisihlahla esingumuthi wesintu. Sikhanya leso sihlahla sisebenza amahlamvu kanye labantwabaso, ngokugxotshwagxotshwa, kuhlanganiswe ukuze isigulane senqabele isifo.

Izihlahlakazana eziyimithi yesintu siyancedisa ukuthundubeza ukubuhlungu. Abanye abantu baqala basebenzise imuthi yesintu andubana baye emtholampilo.

Imithi yesintu etshiyetshiyeneyo njalo Imithi le isenhlabathini evundileyo iyanakekelwa iyathelelwa ukuze umsebenzi wawo ufezeke.

Ngumuthi wesintu othundubeza isifo esiyabe sihlasele isigulane, abanye abantu baqala ngokuzelapha ngemithi yesintu andubana baye emtholampilo.

Ngumuthi wesintu owelapha izifo zonke ngokwesintu. Abanye abantu bakholelwa esintwini bangagula baqale bagijimele emithini yesintu besuka lapho kungehlula sebehamba emithini yesilungu.

Isihlahla eselapha ngokwesintu nxa umuntu esethe wahlaselwa ngumkhuhlane uyancedakala angathatha amahlamvu alesisihlahla awabilise ukuze umkhuhlane uhlaseleke.

Ngumuthi wesintu. Welapha izifo zonke. Uyathundubeza ubuhlungu, njalo abantu abanengi nxa begula baqala ngokuzama imithi yesintu bengakayi emtholampilo.

Yimithi yesintu ethundubeza ubuhlungu. Abanye abantu bangahlaselwa ngumkhuhlane, baqala bazame imithi yesintu. Kungehlula, yikho sebesiya emtholampilo.

Yimithi yesintu abanengi bakholelwa ekuqaleni ukuzama isintu bengakadluleli emtholampilo, kungayehlula esintwini yikho sebesiya esibhedlela

Imithi yesintu efakwe yaba yizixha lezixha., njalo inceda ezifweni ezinengi ezehlukeneyo. Ukuze nxa umtholampilo ukhatshana. Abanye baqala bagijimele esintwini.

ngumuthi wesintu oyelapha izifo ezitshiyeneyo uthundubeze ubuhlungu abantu abanengi baqala bazelaphe esintwini andubana begijimela emtholampilo

Ngumuthi wesintu oncedisayo ebantwini nxa bengezwa kuhle. Baqala ngokuya esintwini. Kulabanye njalo abakholelwa esintwini. Bazathi sebesiya emtholampilo sebeqale bagxila esintwini.

Isihlahla esingu umuthi wesintu sisebenza amahlamvu lamaxolo aso ukuthundubeza imikhuhlane etshiye tshiyeneyo.

Yimithi yesintu abanye nxa begula baqala ngokuthembela esintwini ukuze isifo siphele, kungehlula sebegijimela emtholampilo ukuze bayathola imithi yesilungu.

Imithi yesintu, kulabantu abangayiyo esibhedlela. Abasebenzisa imithi yesintu, bakholelwe kuyo. Ibalaphe njalo ithundubeze ubuhlungu,

Imithi yesintu eyelapha imikhuhlane etshiya tshiyeneyo esintwini abanye abantu abanye abantu baqale bezame ngemithi yesintu andukubana badlulele emthola mpilo

Ngumuthi wesintu, amahlamvu asebuna, kodwa uyasenza unjalo. Uyathudubeza ubuhlungu. Abantu abanengi bajwayele ukuphephela emithini yesintu.

Yimithi yesintu ethundubeza ubuhlungu. Ababtu baqala ngokuzama esintwini, bengehluleka sebegijimela emtholampilo.

Ngumuthi wesintu othudubeza ubuhlungu inengi labantu likholelwa esintwini liqala lizelaphe lingakayi emtholampilo.

Imithi yesintu bayahlomisana ukuba imithi leyi isetshenziswa njani ngoba imithi yesintu ayila silinganiso esiqondileyo kumele uyisebenzise ngonanzelelo

Yimithi yesintu eyelapha izifo ezitshiyeneyo ngokuqeda ubuhlungu obuyabe bukhona njalo abantu abanengi bayayisebenzisa.

Yisihlahla esesintu. Nxa umuntu esethe wahlaselwa ngumkhuhlane uyathatha isilinganiso esilinganeleyo, umkhuhlane uhlaseleke engayanga thenga esitolo umuthi. Siyanceda njalo.

Yimithi yesintu etshiye tshiyeneyo eminye isemagabheni eminye icholiwe eminye iyizihlahlakazana ezitshiyeneyo njalo iyabe incedisa izifo ezinengi.

Ngumuthi wesintu othundubeza ubuhlungu welapha izifo ezinengi njalo abantu baqala basebenzise imithi yesintu bengakayi esibhedlela

Kusemkambo lapho okuthengiswa khona imithi yesiNtu. Eminye imithi isezigujini eminye iyizixhumaxhuma ezitshiyeneyo abathengisi bamatasatasa emkambo.

Yimithi yesintu ethundubeza ubuhlungu . Abantu bakholelwa ukuqala bazame esintwini andubana bagijimele esibhedlela.

Isithelo esisebenza njengomuthi wesintu ukulapha lokuthundubeza imikhuhlane eminengi eyabe ihlasele abantu.

Imithi yesintu evikela izifo zonke, njalo abantu nxa beguka, baqala bazame imithi yesintu. Bengakagijimeli emtholampilo.

Ngumuthi wesintu oncedisa ukwelapha izifo ngesintu abanye abantu bakholelwa esintwini kungayehlula esintwini yikho sebesiyathola usizo emtholampilo.

numuthi wesintu esiwubonayo umuthi lowu nxa ungakhangelisisanga kahle uyabona angani ususwabile ubunile kanti hatshi lowu muthi kumele usebenze unjalo

Ibhodo lomuthi wesintu imithi leyi yelapha imikhuhlani etshiyetshiyeneyo iyahlanganiswa ngesilinganiso esifaneleyo ibe isinathwa iyediliza umkhuhlane oyabe ukuhlasele emzimbeni

Lapha sibona isihlahlana. Isihlahla esiluhlaza . Isihlahla lesi sikhanya singumuthi. Umuthi wesintu. Owelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Kusegangeni izihlahla lezi ziluhlaza tshoko njalo lesi kukhanya yisikhathi sehlobo lapha izulu kuyabe line lilinengi njalo izihlahla ziyabe zisutha. Izihlahla lezi zisemhlabathini ovundileyo njalo

Ngumuthi wesintu ilapha imikhuhlane eminengi obizwa kuthiwa nguzifozonke zonke izifo nxasokubuya isihlahla lesi ziyanyamalala emzimbeni womuntu